Walitti dhufeenya hawwaasaa: Namoota waliin haasofsiisuu fi walitti dhufeenya hawwaasaa cimaa qabaachuun fayyaa sammuutiif baay'ee barbaachisaadha. Hiriyootaa fi maatii waliin yeroo dabarsuun miira qofummaa hir'isuu fi akkasumas jaalala sammuu keessatti uumuu kan danda'uudha.